As I dey live my life like dis ehn, one of di main tins wey dey epp me stick to my budget na discipline, and small small planning too. First tin wey I dey do be sey, I dey sit down every month, look how much money dey enta my hand, and I go divide am. I dey use sometin wey de dey call “envelope method.” No be sey I dey carry real envelope oh, but I dey divide my moni into different category. One for food, one for transport, one for bill, one for enjoyment, and then, I will keep small for emergency. I dey always make sure sey I no dey spend pass wetin I plan for each category. For example, if I put thirty kay for food, for dat month, once dat moni finish, na to wait till month finish before I go touch di moni again. I no go touch moni from anoda category take join am. Dat one dey epp me learn self control. Anoda tin wey dey epp me be sey, I dey write everytin wey I dey spend down. Even if na pure water I buy, I go write am down. I use small app for my phone wey dey use enta all my expenses. E dey make me see where my moni dey wa?ka? go. Even if I notice sey one area dey chop too much, I go cut am down next month. I dey also try avoid impulse buying. Dat kain quick quick spending wey dey happen wen you see sometin wey fine online, or wen you dey wa?ka? for road. I dey ask mysef “I really need dis tin, abi na just want?” If I no fit justify am, I go just wa?ka? pass. I no dey allow promo or discount confuse me. Na wetin I budget I go stick to. Before di month start, I dey even dey plan wetin I go chop every week. E dey epp me buy once for market. I no dey spend anyhow. Sometimes, I go cook in bulk, put for fridge. Dat dat one dey, and e dey epp avoid di temptation to dey buy buy food everyday for outside. Lastly, I dey try save first before I begin spend. Once money enta my hand, I dey move small go one side. Savings first. Then, di remaining I go budget am. Di savings dey epp me wen emergency show, so I no go need touch my main moni or borrow. Na all dis small small tins we dey take build. E no easy sometimes especially wen temptations full ground. But, I don dey use to am. E don become part of my lifestyle.

How and wetin I dey do to make sure sey I dey connected with odas. Dis one dey base on wetin dey work for me, and wetin fit my lifestyle. First tin be sey I no dey wait make pipu always first reach out. Na me dey always wan make di first move. I dey take initiative. If pesin enta my mind, even if na long time e don stay wey we don tok, I go just send message or call. Sometimes na just simple “how you dey?” or “I just rememba you now, hope sey you dey alright?” Dat small small dey reach out dey go far. I dey also use WhatsApp steady. Na there I dey catch up with my pipu. Group chats dem, de dey epp, especially family group or old school group. E dey give me chance to still follow gist even if I no fit tok to everybody one by one. Social media too dey epp me stay, but I dey try balance am, make I no go lose real connection because I dey scroll timeline. Sometimes, I dey plan small link up even if na just one pesin. We fit go chop or just gist for house. I believe sey face to face still matter pass online tins, and if I no fit meet physically, video call sef dey. E go epp solve some kain matters. I dey also make sure sey I show up for pipu. I fit get birthday, event or dem need support, I go try show face or atleast check up on dem. Even if I no get all dat time, I dey let dem know sey I dey tink of dem. Connection na two way thing sha, so I dey try be in ten tional. I no dey let pride or busy life make me forget pipu wey matter, even if na once in a while. But effort dey, just to preserve dat Apart from all dis regular chats dem and link ups, I dey also try rememba special dates, like pipu birthday, anniversary or even wen pipu get sometin important going on. If na just short message I send dat day, e dey show sey I care. Anoda tin wey I dey do be sey, I dey try support my pipu. In a way wey dem dey hustle, me sef, I go show my own concern. If pipu dey sell sometin or dey do message, I go post am, buy am or refer am. Dat one na anoda way to stay connected, and somehow, I still dey dia corner. I dey also try be good lis ten er wen pipu dey tok. I no dey rush, or just wait to reply. um I go really lis ten. I be pesin wey dey like lis ten. Pipu dey appreciate dat kain at ten tion and e dey make connection deeper.

Na my family I dey epp regularly because, I know sey na dis ones dem go dey for me wen me sef need epp. And my friends too, because I believe sey everybody need support once once. And sometimes, na small epp dey make big difference. I no dey wait make pesin come beg or finish tok before I reason sey dem dey need epp. If I notice sey pesin dey go through rough time, I go reach out, ask am “you dey okay?”, ask am wetin e need. Sometimes, e dey epp to lis ten. I no dey underrate di power of just being present for pesin, to hear dem tok or share wetin dey dia mind. Pipu dey face plenty stress, and just having pesin wey go reason with you dey go a long way. If na moni ma?ta?, if I get small, I go assist. E no need be big announcement, just quiet support. Even if I no fit give everytin, I go try drop wetin I fit. And if I get small, I go epp. Maybe connect dem with pipu wey fit epp dem or suggest epp. I dey also support pipu wey dey hustle. If you dey sell sometin, I go buy am, or epp promote am for WhatsApp or IG. If you dey find work, I go epp you go around, share job, di infos wey dey, help you arrange your CV, any way e be, so dat di journey go dey easier for you. Sometimes, na small errand and favour dey epp. I go fit epp you for go market. Na my family pipu be dis. My mama, epp am go market, do some kain tins for house, run up few tins. I dey see all dis ones as normal part of life and friendship. But I also dey try balance am. I no dey epp to di point wey me sef go con dey suffer am. I dey set boundary small, because, if I break down, I no go fit see epp from oda pipu. Na why I tok sey na my family I go epp because dis ones, dey no go leave you at all wen you sef don dey down. So, na dis ones na im me I dey concern about. I no fit see call from my family avoid am. And dem sef, I sure sey dem no go do di same for me. At di end of di day, na community spirit I dey chase. As I dey epp odas, I trust sey wen I need epp too, my pipu go show up for me. Life sweet wen we dey hold eachoda down.

Any time wey I waka enter my place of worship I de feel one kind peace wey I no fit really explain finish, as I just step enter e be like sey all de wahala and de noise wey de my head go just calm down small. de environment de different e de give me space to think, to reflect and just reconnect with my spirit, wit God own I de feel grinded like sey I de really remember wetin really matter for my life. sometimes I go enter there with heavy heart or plenty things for my mind but as I dey praise, and den as I de sing, my body go just begin lis ten small small, de music, de pray, de silence sometimes e de reset my mind I de also feel joy when I de around other pipu wey come worship too even if we no talk or know each other very well, na sense of togetherness dey encourage me e dey remind me sey I no de alone for this place say all of us and we de together, sey we dey find hope, direction and den strength and sometimes na d message or sermon go just hit me for where I need am e fit be like sey na me dem de talk about directly and that one de give me clarit, e de ginger me to de go forward. I de also feel grateful, grateful sey I fit come, sey I dey alive, sey I still get chance to grow, sey I still get chance to change. I go try again na time wey de help me reset both physically and spiritually so in short when I go my place of worship I de feel peace, I de feel joy, I de feel connection both with God and with other pipu them e de give me strength to face life again. sometimes too as I de inside my place of worship I de use that moment de take reflect on my life de things wey don go well and other wey still de shake I de thank God for good ones and I de use prayers hold d other ones wey never balance, e de give me chance de pour my heart and without shame because I no sey na safe place and honestly I de always leave there with fresh hope even if nothing change physically my mind go don change I go feel lighter I go feel stronger and I go feel better

This days I no too dey go bank like before because most things I de do now na online from transfer, to airtime to bill payment even to check balance all through na my phone but once in a while I de waka enter bank maybe ones or twice in a month depending on wetin de ground wetin de carry me go bank most times na wan I need do something wey pass app. Like sey I wan withdraw plenty cash wey pass ATM limit or if I need to deposit money wey too much to carry anyhow sometimes too when If get small my acct like reversal or I wan update my details I need enter inside bank make dem run am face to face I don also go bank before to collect ATM or block am if e lost you no sey somethings no dey work unless you show face and sometimes na to help person maybe my mama or my uncle wey no understand banking system I go follow dem go sort am but normally I dey avoid bank unless e dey very necessary d queue go long o de AC no de reach everybody sometimes de stress fit tire person so na only when I no get choice I de go if na regularly thing my phone dey wey I go use do de work sharp sharp sometimes too na wen I need collet statement of account especially if I wan use am do something wey dey important like loan or job wey requires stamped peppers even though bank de do email statement now some places still de ask for de one wey dem stamp toh I dey also go bank before go complain sey transaction don go anyhow de way I no want am you no how e be somethings till you show face de talk go strong dem go treat your matter fast if dem upgrade system or change policy dem if tell you sey make you go branch or reactive or update something so dose kind bank wahala na em de carry me go bank sometimes but truth be sey I dey always prepare my mind before I go bank I go carry water maybe ear piece or power bank because I fit de there for long once I step out I dey tell myself no vex just do wetin you come comot so over all um I no de too too stay for bank unless de matter really need me.

When I de hang out with my friends dis friends I de call dem paddi. Na plenty different things we dey do depending on how everybody mood dey and wetin we get for hand that day. sometimes na to just gather for one person house gist, laugh, eat and catch cruise. we fit play music, we fit dance or even cook together we go like do jollof, noodles mix am add pepper soup dat one de and e de always sweet because every body de contribute something either food, drink or you go bring vibe. other times um we de go out maybe go chop for one bukka or restaurant, go lounge watch ball for viewing center or just waka small around mall go window shop and snap picture we fit go cinema go watch new film especially weekend or public holidays, dat kind outing de give us chance relax and forget small stress. sometimes too we dey plan hangout wey go get activities like games night clubs, ludo, cards, ps five or even Ka hoot. this things dey make us feel better, those ones dey fun well because na laugh go full am we also go talk serious things sometimes wey concern life, money, relationship, hustle, plans for future, we go share advice encourage ourselves, or even plan something together like business and travel and we get sometimes wey we no do anything serious just de together de vibes lis ten to throw back songs or talk about old days for secondary school or for campus that one de always choke with laughter so wetin and wetin we dey do when we hang out na mix of enjoyment gist food games outing and support sometimes loud sometimes calm but always full of energy normal, that kind moment de refresh my mind and e de remind me se I get pipu wey de my Conner sometimes too we de hangout just to cool off from life stress like after one don freak or after person don collect one kind hot news so we go just link up clear head wee go stroll go chill spot seat down for outside dey drink dey talk how life de go

To build relation with my neighbors I dey start with small small thing to de greet dem I no de form or I no de bon face, if I see dem for corridor or for compound I go hail dem good morning, how you de dis small small greeting fit open doors to bigger conversation from there we go begin no each other gradually I dey also try show face during compound meetings or when dem de do small thing for area maybe clean up, prayer gathering or dem de celebrate even if I no fit stay long I go just show face so dem go no sey I de involved e de help build dat sense of community. Sometimes if person de move into the compound newly I fit go welcome dem I fit start small talk welcome my name na so so so I dey dis other flat dat one de break that stranger barrier very early if neighbor de sick or I hear sey something happen for their side, I dey try check on them even If na just short sorry oo how body or you de ok? E de mean a lot same thing if light no de I get small power bank or generator I fit help them charge phone or give small light for my kids to read all this little actions de build trust if I need help carry load, plump tire, borrow pressing iron or even small salt or matches I de try assist when I fit I de also return favor say thank you if dem help me too respect na two ways I dey avoid quarrel or too much gossip if wahala wan start I de try calm things down or comot from de place I de believe sey peaceful neighbors beta pass hundred friends wey far so I de mind my business but still de available when e matter sometimes um we go even gist for front of housem in de evening just casual talk about fuel price, rain wey fall or match we just dey watch finish wey all this things de help grow relationship between me and my neighbors naturally so for me to build relation with neighbors na to de friendly respectful and helpful in some ways no be to force am but just de real and de show your kindness anytime

To maintain good relation with my co ten ant, I de run am with plenty respect, with plenty calmness and small sense. First thing be sey I de respect space, I no de do too much, like to de play loud music or disturb pipu with unnecessary noise especially for night I de try reason sey as I like peace, dem too go like am. greeting dey very important I dey always greet my co ten ant every time I see dem, good morning, good evening even if na just nod or small smile even that small greeting fit be build dat friendly vibe wey de make every body feel comfortable with each other I dey also keep my side of de compound clean if na shared space like corridor, kitchen or bathroom I de make sure sey I clean after myself. I no de jump dirty anyhow or cause mess wey go affect another person cleanliness dey bring respect and e de reduce ten sion. If we get compound meeting or anything to discuss maybe be like nepa bills or water or any kind security wahala. I de show up or at least contribute I dey try talk small sense and dem lis ten I no dey shout or argue anyhow communication dey key to any thing in full living I de try de helpful too if I noticed sey person forget soaked cloth I fit help am shift am small before rain fall if person de carry load I fit assist am if I dey free or if na nepa bring bill I see am first I go help share am or call at ten tion na small small thing s like dis de build good bonds. I de avoid gossip or carry talk from my room go another if I hear something I no de carry am go up or down I mind my own business and if wahala happen I de try settle am calmly no be to de fight carry face I de talk small thing through and then move on sometimes e de even gist outside especially for evening time talk about rain, fuel matter or just share jokes does casual gist dey make that place dey stuff and de help every body for house so to maintain good relation with co ten ant I de maintain respect, cleanliness good communication small kindness and then maturity

De way to manage shared responsibilities with my roommate de first thing wey I dey do na to state clear understanding from beginning, as we dey stay together I de make sure sey we dey talk about who go do wetin like cleaning, paying bills, cooking if we dey share food and generally house keeping. Once every body know their roles e dey reduce confusion and e de reduce wahala, we de sometimes de divide cleaning maybe Monday go be my turn, Tuesday go be another person turn so we go so dey rotate from who go de sweep to who go de mop if we fit get time table e de make am de easier. I dey follow am as e be for my own part and if I no fit do am for one reason or another I de try inform my roommate early or swap days with others. For things like nepa bills, water, gas or waste payment we de spilt am equally once de bill come, we de check total den divide am some times one person fit pay first then others go refund am. I dey always try pay my share on time e no go cause ten sion or make person fel sey e dey carry load. We dey also contribute for things like detergents, tissue or even cooking gas if we dey share to avoid I dey talk if something don e dey finish or if we need buy new ones I no de just keep quite and expect another person to notice so I go handle am. Communication na big part too if somethings dey worry me or if person no dey do their own part I dey try talk to am calmly no be to vex, no be to shout na too just explain how e dey affect me and how e de affect other pipu so we fit find solutions together I dey also de flexible if person sick dem, if person de busy or e de travel I fit help cover small for that period I de see as team work no be competition tomorrow e fit be me wey de thing go affect as I dey appreciate my housemate too, if person clean or buy something I go sey thank you that small appreciation go go a long way de encourage every other person so now na with understanding and respect, open talks and small operation I de manage share responsibility e no de perfect all times for as long as we de honest and fair things de flow well

To create boundaries as I dey leave with my roommate. I de first make sure sey we get honest conversation from beginning I dey let them know, my style of leaving and I go also lis ten to how dem dey like their own thing from there, we there go understand wetin each other like and wetin we no like dat early talk now. De help avoid plenty future wahala later. One of de things wey I dey do na to respect space, if person get room, I no de just budge in, I go always knock first even for shade place like parlor or kitchen I de always clean up and I no de scatter everywhere dat one be like silent way to show sey I value where everybody come from I no de too like noise I get quite time wey I de rest I de also like am dat kind early morning I fit tell my roommate sey I de sleep early I dey work or I dey do something for a certain time same way if dem get their own boundaries I dey try follow am e no good to wait until person don vex before you respect their space I dey also keep person thing for my side my food, toiletries, clothes if I wan borrow something if them wan use my own thing I de expect make we talk first I dey do de same too that kind small respect de avoid plenty unnecessary ten sion time and space for my guest na another thing I dey try make dem know ahead if I wan invite person for house I dey expect same. No body go like come house after stress come meet surprise party or visitor wey dem no plan for if issue come up I de address am early I no de pile things up I go just talk respectfully sey abeg I notice sey this or that dey happen how we fit handle am dat approach de peaceful and e dey help set boundaries without fight. lastly I de give room for alone time even though we dey leave together I dey understand sey person fit want quite moment alone and I dey always take my own space too e de help make de house balance so to create boundaries I dey always communicate and respect and small maturity no be I de harsh or carry shoulder but i just take my peace and follow others make dem enjoy too

Wetin inspire me to start my own business na plenty things wey I don see and experience for life. First thing ehn, I get dat strong desire to be independent, I no too de like de argue sey I dey wait for salary every month or dey depend on one oga wey fit wakeup free one day fire any body. I wan build something wey I fit call my own, something wey I fit grow and provide for me and even my pipu dem. Another big thing wey de inspire me na de wahala wey I don face when I de find job I don apply, I don go interview, wait for calls, de no dey come back, at this point now I just tell myself sey why I no use this time and that energy take build something for myself. I get skills, I get my small savings and I get de hunger wey de make me, so I decide to take this risk. I also see how pipu de go around my friends, my family even pipu for online take start small small then dem come blow e de inspire me well. some de sale cloth, some de cook, some dey run take stuffs as I see sey e possible, I begin tell my self sey i fit do am too I no need wait till I get millions before I start. passion too follow am o I get love for wetin I dey do whether na baking, fashion, tech or savings dat passion dey na dat passion dey ginger me e dey make me de wakeup everyday dey push, dey struggle even when things no dey go as I dey plan am. Another thing wey dey inspire me na de need to solve problems I dey notice sey pipu dey always complain about one thing, dey complain about another I go come reason sey, If I go fit provide solution I go make money I still help pipu dat mind set push me go far and na em bring dis market cap wey I fit feel. Lastly I dey think of de future I wan create something wey fit grow pass me, something wey fit give job to other pipu, my family dem, pipu wey dey struggle like me before. de long thing gym na to three meal steady in short na mix of hunger and mix of independence, passion, that frustration wey I dey find job those things de inspire me and d desire to make impact inspires me to start my own business e no easy but det strives join

Wetin I dey enjoy most as I dey work for government na that same sustainability and structure wey de job de give me. I no sey every month salary go drop sur sure, if e slow small sometimes, e must still land that kind assurance de reduce plenty stress especially for de kind country wey things just de shake up anyhow. Another thing wey de sweet me pass be sey, I de get opportunity to met different type of pipu both colleagues and pipu wey dey serve too from there, I don learn how to relate with attitude how to handle matters calmly, and how to communicate well, that experience de help me and e de help with my personal growth as well. I dey also enjoy de respect wey come with de job, you no sey once pipu see you sey you de work for government dem dey look you like sey you de very responsible you dey serious even if de pay no be millions like dat de tittle de carry weight somehow plus somethings you fit get access to wey be training, seminar dem and small small government program wey go just empower you and Wey go fit help you in your carrier and den your personal skills. One big thing wey I like most na dat work balance unlike some private job um wey you go keep morning till night most government work closing time wey pipu dey respect once e reach 4 once e reach that kind 5 too everybody go don go house that one de give me time to rest then time to learn personal things too and even chase my side hustle. Sometimes I de also feel pride sey I dey part of the system wey de serve de country that feelings de make me and e de contribute to my personal growth and de make me feel sey I de do something bigger and then something sweeter de come and I no go lie public holiday full I dey enjoy de free days wey dey come with de job e dey give me time to recharge and more time to flex with my family and my friends dem. So overall um the stability, respect, plian experience worklife and de work balance I dey enjoy most

I don dey for private sector for sometime now and di truth bi say e don really help me. E dey help me align with personal and goals sake of say my career. first of all, di kind pressure wey dey for private sector dey mek pesin sharp. E no dey give room to dull at all. I lak dat because I sabi say I wan grow and I wan mek am. I wan dey among di best for my field and private sector na dat kind place wey go force you mek you dey develop and den mek you dey waka fast, fast. My goal na to always dey learn, na to always dey improve and den, ad value for private sector, de no dey smile with you. So, I don learn how to manage my time well. Save priorities and den mek sure say I dey meet my targets. All dis skills dey align with wetin I wan achieve for life to dey dependable, to dey productive and to dey always upgrade myself. Anoda tin bi say private sector dey expose me to beta network. I don meet pipu wey dey serious about dia life and career and dat one dey ginger me. I wan build solid relationship and na dat kind pipu wey I dey meet for my line, for my line of work, dey always inspire me to beta networking dey always dey important to me because e dey always open doors wey also no go fit open, plus, I dey always set personal target wed ana financially or career wise. Working for private sector dey give me dat chance to reach dat target because as e dey perform well, e dey reflect for your pocket and e go dey reflect for your clothes too. E no be like say some sectors wey you go work tire, de no go still recognize your effort. But, here, your work go speak for you and di pipu dey notice am as well. Also, one of those tins wey contain my goals na to run my own team, bi my own boss. Di private sector dey teach me how I go manage my own business, dey run am from inside, how to manage those resources dem, lead pipu, handle customers wella, still get profit, all dis experience dey prepare me ahead for wen I go start my own business. I dey gather sense now, so dat wen dat wen my own time reach, I no go fumble am.

Dis my informal work dey teach me plenti lesin sha. But, e still get im own wahala. Challenges full ground and sometimes e go mek pesin tire, but we dey push, because hustle must pay. One big challenge wey I dey face na lack of steady income, you fit work tire dis week, mek moni flow small, but next week, everytin go just dry. No bi lak formal job wey you dey sure say salary go chop every month for informal work ehn, you gat hustle everyday to see moni. If you no move, notin go come. Dat uncertainty dey stressful sometimes. Anoda wahala na customers wey no dey value your work. Some pipu go see as you just dey hustle, de no go respect di skill or effort wey you put in. dem go dey price your work lak say na play or even hold you afta you don finish di job. E dey pain because you dey try do beta but dem no dey. Access too sha too follow and resources na one big issue. Sometimes, to get equipment or material na serious trouble, you go dey use standard tins manage and one fit access di quality of your work or slow you down. If you wan upgrade now, na to save save and all dis ones no go carry you. And dat one dey hard wen your income no stable at all, plus, I no go lie, no bi everytime pesin dey get motivation because nobody dey surprise you either from family or anywhere. Sometimes, if di hustle no dey drop, you fit dey ask yourself weda dis tin go ever pay or weda e dey waste time. But, na mindset e dey kill sha. I dey always try ginger myself mek I no go give up. But, government mata too enta. Informal workers lak us no dey enjoy di benefits odas dey get. No health insurance, no pension, notin na safety. if anytin spoil, lak sickness or accident na your pocket you go carry am. Dat one dey risky, especially wen you dey bread winner for your family. Lastly eh, I go talk say training and exposure still, e dey limited. informal work no too get structure, so, sometimes, you dey rear everytin by yourself.

Di environment wey I dey live dey influence my daily life well, well, both di good and di tough sides. E get plenty ways wey di areas dey affect how I dey think. How I dey hustle and how how I dey think. How I dey hustle and how I even dey plan my day. First of all, mek I talk true, di kind environment wey pesin dey waka and wen pesin dey sleep dey quick wake up, dey see everyday fit boost your moral or e fit scata your mood. For where I dey live eh, na mix feeling. Sometimes, you go just wake up dey hear noise, from generator shouting. Street hawkers, and all dat one, dat kind noise fit affect your focus. Especially, if you dey try work or you dey think on somtin serious. Peace of mind no too dey sometimes and dat one dey shake how pesin dey move. Den transport wahala, na anoda big one. If you wan go somewhere early, I gat wake up early because traffic no dey add to di stress. Imagine say rain fall, everywhere go just mix up. So, most times ehn, I dey plan my waka base on how environment dey. Dat one dey eat into time where I fit use to do beta tin. But, mek I no lie, di area also get some kind positive vibes. Pipu dey full am and dat one mean say market dey move. As I dey do my quick, quick because everybody dey outside, community spirit dey strong too. If you fall small, pesin go help, dat kind connection dey sweet and e dey mek di hustle more easier. Light wahala still dey show face sha. Sometimes, NEPA no go bring light for two week, three days especially if you dey hustle. Den, you nid electricity, you go begin look for fuel moni for generator or find alternative. All dis small, small tins dey stress brain, and e dey stress body. Sanitation na anoda pattern. If di area no too clean, you go dey worry about health hazard, e dey reduce comfort. Plus, mosquito sef plenti for my corner. Na to dey battle malaria steady if you no shine eye. Security too de enta gist if di place no dey safe, e no dey on extra comfort.

Wetin dey help ensure say I dey see my basic nid everyday be say I dey apply sense, strong planning because e no easy sha. But man must survive for dis my informal hustle, notin dey guaranty at all. So, I gat dey smart with how I dey handle moni, how I dey handle time and energy. First tin bi say I dey always budget any small moni we yenta, I go first separate wetin go cover for food, wetin go cover for transport and maybe small contribution for light and water. I no dey wait till moni finish before I plan. Even if di moni small, I go manage am, mek e no touch most important tins. Na food first, because if pesin no chop, energy no go dey to hustle. I dey also try to buy food stuff in bulk if moni allow me, tins lak garri, rice dem, beans and palm oil, I go buy small sure say dis quanty go guard me for one week or even more. E beta pass to dey buy small, small because dis one dey chop moni pass. I dey avoid waste too. Notin dey spoil pass food waste wey you dey struggle to meet daily nids. Anoda way I dey manage be say I dey find multiple streams of some kind incomes. If main hustle dey dull one day, I fit do small runs like help pesin deliver sometin, assist pesin for dia own work or even do freelance job if e show. As I no get free salary, I dey hustle steady to mek sure say at least, everyday, I fit move around, I fit settle one or two small bills. I dey avoid unnecessary spending sha. I no go follow every trend or buy wetin no go add value. Clothes, phones, or any big spending unless really mata, I go hold body. Dat discipline dey help me mek sure say di small moni wey I get, e go go far and e suppose pick me go wetin I wan do for dat day. Also, I dey use community support, sometimes, if water or light wahala dey, neighbours dey share, if moni tight small, you fit buy food, den, cook for yourself. I no dey shy to ask for help wen e dey necessary and I dey return di favour wen my hand strong. Na give and tek and dat one dey help secure pressure. Lastly, I dey always dey plan ahead small, small, you can see beta day wen moni come, I go just save just for tomorrow.

For my community, festival time na beta day o. and I dey always look forward to am because e dey dey full of joy, e dey dey full of culture and togetherness. di way we dey celebrate no bi small. From cleaning compound to cooking. All dis special foods dem, everywhere go just dey bubble. Before di main festival day, everybody go dey prepare, we go sweep everywhere, decorate house, put ribbons, buy palm wine, use palm fronds dem cover everywhere. Some pipu go paint dia walls afresh. If na culture or traditional festival, masquerades and dancers go begin rehearse and di drummers go dey warm up dia instruments. On di day of di festival, I dey usually wake up early, help for house. Maybe set chairs outside, cook food lak fried rice, soup, moimoi and sometimes local dish, lak pounded yam and egusi. Plenti meat and drink go dey too because visitors fit waka come from different places, relatives dem, friends, strangers and all those pipu wey we go invite. De also dress well dat day, native wear sharp o. maybe Ankara, agbada, e dey depend on di kind festival sha. Everybody dey try look sharp, tek picture, den feel good. If na festival wey dey involve going to anoda community square, or anoda kin place, I dey follow go, e dey sweet me for body sha because na my culture I dey display, lak dancing, to dey sing, drama and sometimes traditional wrestling and den all dis competition dem. we dey clap, we dey cheer, we dey dance along. Small children go dey run around with ballon or buy puff-puff or ice cream dem everytin go choke. Religious festival lak kristmos, or new yam festival dem, dem dey dey different, but de go still dey lively. We dey go worship place in di morning, den come back house, den come back house, den come meet full celebration. Neighbours dem go exchange food with drinks and pipu go visit, just dey spread love. I dey also give back during festivals, maybe share gifts to neighbors, give small gifts to children or just support anytin wey dey happen for area. Dat spirit of community dey high during dat period.

For me, plenti cultural traditions dey important during marriage, especially pesin wey value where I come from and wetin our elders don pass down. Marriage no bi just two pipu coming togeda, na family and di whole community mata. And our tradition dey mek very meaningful. One of di major ones wey dey important na di introduction ceremony, wen both families go just come meet officially, dat moment dey very significant because e dey show respect, e bi lak di first step wey both sides go sit down, talk well, den agree say dis union dey serious, na from there relationship between those inlaw dem dey start anoda tradition wey I value na di bride price. Dat time wey you go pay di bride dowry. No bi because of di moni but because of wetin e dey represent. E dey represent respect to di bride family and dat acknowledgment say de raise dia pikin well. E dey show say di man no just waka come carry wife. But, e follow culture and we dey honour di pipu wey train her. Traditional marriage ceremony too dey very important. I lak wen di couple dress in full native attire, wed ana igbo, wed ana Yoruba, Hausa or any culture at all. Dis music, di dance, those native foods dem even di elder blessings, di couple, everytin just dey blend. As those tins dey mek di day dey rich, dem dey spiritual. Sometimes, de go ask di bride to kneel down, mek she serve di husband drink just to show say she dey respect am and den, she love am. Dat part dey always touch me, I also dey value di roles of di elders for dat marriage. Before di marriage proper ehn, both family dey usually send elders to advise di couple talk about patience, talk about peace and how to manage dia own. Dat advice ehn, dey carry weight and e dey always feel say marriage no bi just one pesin issue and coming from those elders, di couples dem go honour am well. Some communities dey use wine tek do similar rites lak wey di bride go find di husband inside crowd den, go give am di drink, dat part dey dey fun and di culture di same time dey symbolize respect and den choices

For my culture, naming tradition carry serious weight. E no just bi say we wan give pikin name base on his identity. Di name wey we go give di pikin fit shape im personal life. E fit reflect di family story and e fit talk about di situation wey dey before de wan born am. First of all, di name dey carry meaning, e fit reflect wetin di family dey go through before wey di born, maybe na joy, or na struggle or na miracle or na prayer. For example, if di family don wait for long before de get di child, dem fit give di name lak Ayaruwa wey mean joy of di land or Chidinma wey mean God is good. Dat name na lak testimony and e dey constant, mek e tek remind God say im hand bi dey for di mata. Secondly, name dey connect di pikin to dia roots, some names ehn, dey show di family lineage, dey show di clan, even those ancestral heritage. For some culture, di name of di late grandparents or those important elders go bi part of di child name, just to keep dat memory. E dey show say di child belong somewhere. E no just land from no where. Anoda tin bi say di day of di condition fit reflect di name. for some tribes, if pikin born on Sunday or Monday or during festival period, e dey fit reflect for di name, or if di pikin na twin. Still birth survivor, or born for special month, dem go name am accordingly. As dis bi di name di story of di child. Naming ceremony itself na big cultural event, family, friends, di elders, everybody go gather, pray as and those blessing dem go pour for ground and names go dey call until wen de don pick dat special one. Sometimes, di child go get up to five or six names, from both mother’s and father’s side. Each name represent sometin, either love or hope or family, or faith, or strength, e dey show how much value di community place for dia pikin. For me, di significant of dis naming tradition na just e dey create identity, e create connection, e dey bring back history and spiritual covering. Wen dat pikin don grow up, di name go dey show for im body.

For my culture burial practice dey carry deep meaning and plenty respect because we believe sey de death no be de end na transition to de next life so everything wey we dey do from dat moment persin die till burial and even after na to honor de life wey de persin don live and to show sey we value dem all. First when persin die announcement of de day no dey just happen anyhow, de family go inform elders and close relative first and dem go meet to plan how things go be dat early stage dey show sey de persin na part of a wider family and beta community and e no fit just go like dat without proper recognition. Before burial um we dey sometimes hold wake keeping or service for songs carol dem family friends dem and neighbors, everybody go gather we go sing, we go prey we go share some kind memories about de persin dat time dey emotional but e dey also help pipu remember de good life wey de persin don live. E dey show sey we love and then we respect de persin journey. On burial day um everybody go dress in fine native cloth sometimes na uniform wey we dey call aso ebi to show unity and den to show honor. De body dey dey washed and den dem go dress am proper, sometimes dem go cover am with white, sometimes na traditional attire some places even put de best cloth wey de persin bin take use die. Dat preparation no be joke na sign sey de persin death deserve dignity till de end. During de burial traditional right dem and dem religious prayers go happen depending on de family believe, elders or spiritual leaders go speak words of blessing and de family dem go give der last respect. Sometimes dem dey pour sand, sometimes dem go just share farewell message or sing. All dis dey show sey de persin bin stay in time well. After de burial we dey do some kind celebration especially if de persin life bin long pipu go eat, pipu go dance talk about those good times, de celebration no mean sey we no dey sad na just a way to appreciate de persin and den show gratitude for de impact wey e bin get for everybody life.

Strike dey affect workplace and economy in many serious way sha. When workers go on strike e dey usually mean sey dem dey protest for beta condition, beta salary and der right but de impact pass de pipu wey dey protest wey dey go on strike, e dey touch de whole system. For work place strike go first cause stoppage of work, offices and then schools and some kind um hospitals and then transport company dem or any sector wey dem dey go strike go slow down or even shut down completely. Productivity go drop very well, things wey suppose take one day fit take one week and de delay dey affect everybody for example if na health workers go strike patient go suffer am, if na lecturer student go loose time, if na fare workers transport go jam. Strike dey always affect staff more than um and e dey affect jobs too. Workers dey feel sey der voice no dey heard dats why dem dey go strike, if management no respond well, e fit cause bitterness and poor attitude to work. Even after de strike pipu no go put full energy again because dem feel sey der welfare e no matter. Now for de economy strike dey cause big wahala first if a major sector um like oil or gas company or electricity go on stike de whole country dey feel am, businesses go slow down, company go lose money, and even foreign investors go dey? to put money for unstable environment. Nigeria don suffer dis kin thing well well. Strike dey also affect market prices, if transport workers go strike food and foodstuff no go reach market again and prices go raise, common man go feel de pain, if school go on long strike like de universities strike dem student go delay graduation and job market go crowd and de ripple effect go cause beta wahala. Anoda part na how strike fit change government reputation if strike too much e dey show sey de government no dey meet agreement or handle workers well dat kind picture no good for international eyes at all and e dey reduce pipu confidence for system

To manage my finances on a daily basis I dey try to apply sense and discipline because as money dey enter e dey also dey fast to comot. I no dey wait till end of de month before i balance myself, I dey always check myself every single day to make sure sey I no dey overspend or fall into unnecessary wahala. First thing wey I dey do na budgeting even for small daily spending I dey always plan ahead, if I dey go market or wan buy something I go already get amount for mind wey I wan go spend. I dey write am down all dis expenses sometimes for small notebook or for my phone other times I go just carry am for mind wetin I wan go buy. E dey help me track wetin I don go out with, I dey also try de rule of need before want if I no really need dis thing, I go just zero mind from am no mata how tempting e go be, things like snacks, flashy clothes or random online things e dey always distract persin, but I dey ask myself I fit live without dis things today if de answer na yes I go just waka pass. Another thing wey dey help me na cash handling I no dey too move around with plenty money for hand, if I get too much cash I fit spend anyhow. So sometimes I dey carry just de amount I know sey I need for dat day. If I dey use transport or bank app I dey still set limit for myself, once I reach my daily budget I go stop. I dey try cook at home instead of to dey buy food for um outside dem every time, dat one alone dey save me plenty money. Small small things like carrying water bottle or packing lunch dey reduce daily spending wey I no go even notice if I no dey careful. I dey also try to avoid debt especially for daily things if I no get I go manage wetin I get. Borrowing everyday fit turn to habit and before you know you go just enter money trap. If must, if I must borrow na for something serious or important and I dey plan how I dey pay back quickly. Anoda way wey I dey manage daily finance na to save change any small money wey remain after I don spend I dey keep am for one corner

I don face some kind serious challenges for my journey and de trut be sey na dos though moment shape me pass. life no too smooth sha but I dey thank God sey I dey push through one day and na one day at a time. One big challenge wey I face na financial hardship e get one period wey things just tight salary no dey come on time, small business wey I dey run no dey bring profit and bills just full ground, I dey dey confuse, I dey dey stressed I even dey ashamed to ask for help, but wetin I do be sey I rearrange my priorities I go cut down unnecessary spending, focus on wetin truly matter and I go pick up small side hustle like helping pipu with errands or doing free hand job, dis ones na dem go fetch me some kind quick money, I also talk to trusted pipu wey I believe sey dem go support me and dat one dey help me too. I learn sey pride no dey pay bills and sometimes you need open up small. Anoda challenges wey hit me hard na lost of my loved one, de pain deep sha because na persin wey dey close to me, I no fit function well for weeks, I dey cry, I dey question plenty things, I dey ask God wetin sup, why be sey na dis persin and I just dey numb. But overtime I begin talk to pipu wey understand grief, I also allow myself to feel dat pain sha but I no allow am swallow me. Prayer and small small encouragement from friends and family um na wetin help heal me. I also begin write my feelings down, dat journaling really help me release pain, e teach me sey life short and we suppose cherish our pipu while dem still dey alive. I don also face things like rejection and den disappointment times um when I apply for job and opportunities dem turn me down e dey pain sha when your you don see effort and you still hear no, but instead of giving up I dey always try learn from each rejection. Sometimes I go ask for feedback I no go see am, I go work on my skill small, I go tell myself sey delay no be denial dat mindset na wetin dey keep me and na wetin dey help me stand strong